Aka nakatare k'ebyokurya karimu abakazi babiri, abakazi babiri abo nibaguza ebyokurya ebijuma hariho eminekye hariho wotameloni, hariho emiyembe hariho amapapari nana ebyoozi

Ebi n'ebimuri birungi birikwera ebi Enjoki ziri kwija zikatekamaho zikarondaho ebyokurya, zikarondaho amaizi zikagyenda zi kakora obwoki. Ebimuri ebi nibirungi munonga Kandi nibirebeka gye.

Ogu omuntu y'amara kutega ekyenyanja kye yakimutsya yakiiha omu maizi kikiri nana ahi yakitegyera kandi aga amaizi n'amaizi maingi munonga n'amaizi maingi munonga n'enyanja mpango munonga

Aba n'abaana b'eishomero bashutami omu kibiina, omu kibiina kyabo. Ab'omu maisho bainemu ebitabo. Ab'enyima baineyo ebaaga . Abamwe bemereire abandi bashutami. Abandi beererize emikono yaabo, abandi emikono yaabo eri ahansi.

Ogu n'omusiri gw'amajaani kwonka aga amajaani gakiri mato tigakakuzire gokusharurwa gahingirwe gye omu nyirirri zaago kandi n'amajani maingi gari omu mwanya muhango.

Egi n'enyanja haza Aho aha mutwe gw'enyanja hariho ebinyonyi bibiri ekimwe nikyera, ekindi nikiragura. Amaizi gariyo nigehindura nigimuka nigashuuma. Omuri egi nyanja harimu amaato enyima aho agu abantu bariyo nibagatamburiramu.

Ogu omwanya gurimu zakarori nyingi zemereire omu binyaatsi birungi aha mutwe gwazo hariho emiti. Zaakarori ziri omu mwanya ogu zitekamiremu kandi ziri zonka.

Ogu omushaija yamara kuruga omu nyanja. Enshonga ahabwaki yaruga omu nyanja ayemereire haihi nana obutimba Kandi n'empare ye erimu omushenyi gw'omuntu ayaheza kuruga omu nyanja kuruga omu maizi g'enyanja.

Aka nakateebo narishi eki turikubaasa kweta orugari rukye rutari ruhango omuntu yaronda empitirizo yaronda ebikwetaagisa yakaruka omurangi nyingi yakakwasa aha mwenda.

Egi n'egaari etsibireho ebitookye enyima, mukama waayo yaasiga yagipakinga yatooraho kakye aha rubaju. Eri aha muhanda. Ebitookye ebi yaabisiba aha gaari haine ahu ariyo naabitwara. Nabaasa kuba ariyo nabitwara omuka nibiiha omu rutookye nari nabitwara omu katare kubiguza

Obu n'obwire bw'ekiro omu mwanya gurikukora harimu amataara harimu abantu na n'emotooka nyingi zitarikutambura zemereire harimu amaduuka maingi hamwe n'ebyombeko baingi.

Egi n'enyanja. Egi enyanja eriho amaato. Amaato agamwe gari omu maizi, agandi gari aheeru y'amaizi. Hariho abashaija beemereire aho beemereire, ondiijo ari ahansi bariyo nibamureeba

Ogu n'omutumba muto gutakanire haza nigubaasa kuba guri omutumba gwa kabaragara. Endere zagwo nana omubiri gwagwo nebya kabaragara bitu n'omutumba muto gutakanire kitokye.

Ogu omwanya gurimu ekibira neihamba ,gurimu ekibira kihango munonga kirikutwara omwanya muhango neihamba tiharimu maka kureka ebibira ebi ahagati yabyo harimu oruguuto

Ogu n'omwanya gw'okukoreramu hemereiremu abantu baingi harimu emotoka, harimu nana ebyombeko kandi ogu omwanya nibokyezamu ebyoma bakoreramu ebintu by'ebyoma nk'ebitanda hariho aba piki zitakutambura kandi nana ow'omu maisho harimu owa piki ariyo naatambura ahekire omushabazi

Omukazi ogu n'omukazi w'omujungu ayemereire ahagati y'omusiri gw'ebicoori kandi ebicoori ebi n'ebicoori bito tibikanire tibikabeire byokusharura

Ogu nomwanya gurimu amaka g'abantu ogu omwanya gubaganisiibwemu kabiri ahagati y'emyanya egi ebiri hariho oruguuto oruguuto rw'eitaka Kandi nana omumaisho gaga amaju hariho emyanya etombekire erikubaasa kutekatekwa biri ebishaayi.

Ezi n'engaro z'omufirika ashutami omumaisho g'ekyooma ky'okubazira ehuuzi, ehuuzi z'okukora esweeta takatandikire kukora kureka ariyo nateereza ehuuzi kugira ngu agikozese eky'arikwenda.

Egi n'ekanisa eyombekirwe kurungi munonga nindaingwa kandi ebonaire eine embuga nungi tihaine muntu ayemereireho ekirikumanyisa eshaaha ezi abantu nibabaasa kuba bari omunda nari tibaijaho eriizooba.

Hanuuya hariho empundu eriyo nereeba hangahari ekwatiraire aha muti haaza egi empundu, n'empundu nto teri mpundu nkuru yoona neereeba nka eshobirwe haine ekyagitangaaza.

Egi ni enkyende ebundami omu kanyaantsi karungi aha rubaju rw'oruguuto niho hebundami eriyo nereeba omu maisho gayo.

Ogu omwanya, abantu nibija banagamu kasasiro. Kasasiro egi eri haihi n'ekiju eki ntarikuteekateeka ngu haine orikuraramu haza n'omwanya gutakurebeka gye, n'omwanya guteine obuyonjo ahabw'okuba abantu nibija banagamu kasasiro egyenda n'omumaizi.

Ogu n'omwanya gw'amaizi harimu amaato mingi munonga. Amaato agatakurebwaho bantu. Nigabaasa kuba gari agokutega ebyenyanja ninga agokutamburiraho kyonka. Haza og'omwanya gwetoreirwe amaju mingi, ebizimbe bihango.

Ezi ni bando ina za sente z'omumitwaro etaano etaano eza Uganda Kandi ezi esente ninsya ahabwokuba nizirebeka nkesente nsya .

Hanuya hariho ente ezibarisize omuriisa waazo ari enyuma yaazo akwaitse enkoni haine ente eyayenda kuza omurubaju rw'oruguuto haza arimu nagireeba ariyo nateekateeka kugiihayo ekakwasa ezindi zikagumizamu omu rutamburo rwaazo

Hanu hariho abashaija bashatu, ente bariyo nibagyezaho kugikwata beitu abaremire eriyo neeguruka, eriyo neebagurukira eriyo neeyenda kubatomera, omwe yaagyezaho kugikwata okuguru ari haihi kugikwasa

Ezi n'enkyende. Enkyende ibiri z'emikyira miringwa zirikurebeka gye. Emwe eriyo nereeba hanga hari endiijo eriyo neereeba omu ngaro zaayo. Zoona zitembire aha mutwe gwakantu kombekire. Haihi nazo hariho ebishaka, n'enkyende.

Egi emotoka erimu enkoko. Enkoko zijwire, harimu na n'omutsigazi nashusha nk'ariyo naza kutemburuka ahari egi emotoka Kandi emotoka egi yahikire aha mwanya ogu yaba nezamu. Ezi enkoko n'ezokuguza.

Eki nekibira. Ekibira kirimu emiti, Kirimu ebishaka, kirimu ebijuma kiriho akahanda kakye k'ebigyere kokurabiramu kandi enjura yamara kugwa kyona kijubire omuhanda gujubire.

Eki n'ekimuri kya kinekye kinemu n'erangi ya kinyaatsi. Eki ekimuri kiriho enjoki eriyo nerondamu ebyokurya ebi erihemu ekatwara ekaza kukozesa obwoki.

Abeegi bari omukibiina bariyo nibeega, omushomesa waabo ari aha rubaaho hiine ebi ariyo nahandiika abamwe bariyo nibahandiika abandi bariyo nibateeza ebishushani Kandi boona bashemereirwe omu kibiina kyabo.

Omukazi ogu arotami aheekire ebaga ajwaire esweeta erikwera ahagati y'amaguru geeye harimu akaana kato k'akaishiki akakwatsire aha kutu haine eki ariyo nakahwihura kamuhurikirize.

Omukazi ogu aha mutwe gwe ayekoreireho ebafu erimu akasihaani nana ebikopo nana ebigiiko nana ehuuma ari omu muhanda ariyo naatambura ayekoreire ebintu ebyo haza omu maisho ge hariho amabokisi gapakiire mbwenu ari omu muhanda ari nana amaduuka.

Egi n'eduuka y'omuntu, y'ebintu ebihingirwe ebiri fureshi kandi omu maisho omwe hariho eshenda enyuma hariyo zakabegi ebintu birungi munonga biri omu buntu bwayo n'eduuka y'ebintu by'okurya.

Ogu omwanya gurimu emiti, emiti egi neehereza abantu ekicucu, bateekaho ebintu byabo by'obuguzi, ebintu ebi n'eby'okurya, enyanya obutunguru, omukazi ayemereire omu maisho n'ebitookye barinzire abaguzi baije babahereze sente

Omuri ogu mwanya harimu omurogooti. Omurogooti muraingwa munonga harimu nana amaju nana abantu kandi ebicu ahaiguru byatandiika kwirangura ekikumanyisa ngu eshaaha yoona enjura negwa.

Ogu n'omusiri gw'amajani, amajani maingi munonga kandi gaakuzire omuntu yaazamu nasharura ahabw’okuba amajani aga gaakuzire. Enyuma yago hariyo orushozi ruraingwa beitu ogu n'omusiri gw'amajani.

Ezi ni ente z'omukishaka ziri zonka. Ente ishatu ziri omu bunyaatsi ziri omu ihamba ziri omu rugyendo ziriyo nizitambura haine ahu ziriyo niziza. Ziri omu ihamba ente ishatu z'omukishaka

Obu n'obwire bwakasheshe ninga obwire bw'omwabazyo harimu abashaija bashatu omu ryato bakwatsire obutimba bwabo bariyo nibagyezaho kutega ebyenyanja .Amaizi agubarimu hariho ebyererezi by'akasheshe ninga omwabazyo.

Ogu omuzeyi w'omurezu muraingwa ariyo nakuura obunyaatsi omu maizi, aribasi omu maizi ariyo nakuura obunyaatsi yabutereza gye omu ngaro zeye niwe arikumanya eki ariyo naaza kubukoresa haaza omu mutwe gweye eyekomiremu ekitambara.

Egi n'emotooka erikutwara abarambuzi na n'ekigambo kihandikirweho enyuma y'egi emotooka, egi emotooka eri omu rangi ya kinyaatsi kandi egi emotooka eri omu Uganda.

Ogu ni omwana w'ishomero w'omwiraguju ariyo nayiruka, akwitse ekitabo omungaro, ajwire omwenda gurikwera, omutwe gweye gutegire. Ahi ariyo nayirukangira hariho akanyaatsi hariho ekishaka

Ogu ni omwaana w'omutsigazi ayemereire omu mwanya akwiitse esimu ye ariyo nareebaho. Omu mukono gweye harimu enkwanzi Kandi ogu omwaana esimu ye agikwitseho natsindika obubaka ningashi ekiturikubaasa kweta mesegi.

Omuntu ogu arimu nagyezaho kutereeza ehuuzi ari aha kyoma eki barikukozesa amashweta takatandikire kukora beitu engaro zeeye ziriyo nizigyezaho kutereeza ehuuzi ari haihi na ekyoma ekirikukora amashweta.

Hanu hariho ente nyingi ziri omumuhanda gweitaka ezimwe ziine amahembe maraingwa eziimwe ziine amahembe magufu tihaine ou ziine ziri zonka ziri omu muhanda ziriyo nizitambura ahagati y'ebishaka .

Ebibira by'emiti mingi bibiri. Rwagati y'ebi ebibira harimu oruguuto. Ekibira ekimwe kiineho obuju bubiri. Kandi ebi ebibira byetoroirwe emigongo. Nirireebeka nk'eihamba.